Pileti ane bondirii la. Taalea la amine, bɛŋɛ meŋ ne mui la amine zeŋre meŋbe la a poɔŋ, ka gyenlee bebe ane vaare, a pãã de bɔɔdekyẽẽnee meŋ, ka a zaa, ane gyɛlee a be pileti poɔŋ.

Dͻbͻ bayoͻbo la a do are sols panԑl zuŋ. Ba mine vͻgele la sapigi dõõre, kyԑ ba mine ba vͻͻle. Ka kaŋa seԑ torͻͻza sͻgelaa ka ba mine meŋ su kootu bilii na naŋ e dõõre.

Dɔɔ la zeŋ a pɛgle oremot ka bibilii zeŋ a kɔge o, a bibilii mine arɛɛ la kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ. A kaŋa ba su kparoŋ, a kaŋa meŋ pɛgle la bie, kyɛ ka kõɔ ne kolee a biŋ a dɔɔ nimitɔɔre eŋɛŋ, kaa bie kaŋa ti o toori taa.

Nyoore yaga erɛ la a zie, kyɛ ka lɔɛ yaga a di vūū. Ka yiri kaŋa meŋ a di vūū, ka noba yɔkyɛnɛ a kyɛ kaara. Ka a zie zaa waa sɔglaa lɛ, kyɛ ka sokoɔraa meŋ gaŋ te gɛɛrɛ.

Pͻgebͻ la are nyͻge nuuri, a zԑge a ba nuuri ka a do saa. Ka ba mine su kpare zeere bonwogiri a kyԑ de wagyԑre aneŋ eŋ ba kͻkͻre eŋԑŋ a are kͻge soola panaale kyԑ a guuno kaara.

Dɔɔbilii bayɔpõĩ la, a zeŋ daa zuiŋ. Ka bɔtɔre biŋ ba nimitɔɔreŋ. A ba mine zeŋ la a saa zuiŋ kyɛ ka kaŋa sigi te zeŋ a, pareŋ a de o nu a lere o kori o gbɛɛ taa.

Bibiiri bata wa ka ba wa ͻŋ kõͻ baa poͻ, dͻbͻ la ba zaa. Ba pԑgele la bogitiri. Bayi taa la orͻba bootiri, kyԑ ka boŋyenee taa kuruu booti. Pͻgelee poͻԑ ba poͻŋ. Kaŋa su la kpare dõͻ kyԑ ka a kaŋa na meŋ soba su kpare nuwogiri.

Kũũ daga la biŋ, ka noba yaga dɔbɔ ane pɔgebɔ a are kɔge ka ba mine su bonsɔgelɔ ka ba mine vɔgle zupile, ba mine arɛɛ la, kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ, ka dɔɔ kaŋa naŋ su bonsɔglɔ a sigi gbi dumo.